Madomasi anonzi erudzi rwejemhu akaibva. Ose ari pamiti yawo. Ose ane ruvara rutsvuku. Akabereka zvikuru.

Mureza wenyika une ruvara rwegirini, rutsvuku neruvara rwenhundurwa. Une nyeredzi ine ruvara rwenhundurwa pakati.

Mandiro machena akarongwa akawanda akagadzikwa imwe pamusoro peimwe. Mukati mayo munemaruva emavara akasiyana-siyana. Ndiro iyi inezvikamu zviviri mukati.

Mureza une mitsara yakachinjika eruvara rwebhuruu neruchena.